asalaamaaleykum mbokki auditeurs SK FM 107.3 rajo sokone <noise> comme ni ñu leen ko junjee muy waxtaan bu am solo lëkkale li ñu naan SK FM ak kuréel gu ñu naan Dóor waar Dóor waar nag nekk si commune bu nekk kër Saalum Diané nekk fi nga xam ne mooy si ñombaato bi <hesitation> Dóor waar nag am kur nekk kuréel gu am solo di jàppale askan wi wala di jàppale baykat yi si lépp loo xam ne moo jëm seen mbay mi <inhales> indil na leen loo xam ne baykat yi bu ñu si jotee yaakaar naa ne mbay mi dina gën a naat waaye tamit dina leen dimbali si lépp loo xam ne rek <hesitation> gàncax gi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon jànkuwante si seen tool yi <inhales> ndax kat léegi-léeg am yoo xam ne dañ fay dugg di yàqal nag di def nafa su dul noonu di yàq li nga xam ne mooy mbay ma <breath> te Dóor waar ñëw fi nag pour jàppale leen si li nga xam ne rek mooy seen <hesitation> mbay moomu wala seen tool yooyu ba lépp gën a yemb gën a naat gën a baax gën a sell <inhales> waaye nag dañ ne loo xam xam Demba Mademba gën laa xam ndax <hesitation> ki nga xam ne tey bu yàlla def na moo nekk si boppi kuréel googu ñu naan Dóor waar <inhales> mu ngi nii toog jàkkaarloog man du ma def lu dul jébal ko kaddu gi <inhales> sëñ bi asalaamaaleykum
waaleykuma salaam <hesitation> monsieur sant bi encore ati <hesitation> man la Aliou Ndao président réseau bu Dóor waar Kër Saalum Diané maa fi ñëw tey <hesitation> pour waxtaan ak yéen si produit bii nga xam ne moom mooy Apronstar di produit boo xam ne yaakaar naa ne am na émission bu ñu fi defoon temps yii si ginnaaw ñi ko sonnoon a déglu yëpp yaakaar naa ne léegi tey ñu am si lu ko leer ndax ni ko émission bi di junjee heure bu jot naa <hesitation> dana koy leeral sax bu gën a leer sax peut être sax ñun ñi nga xam ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi koy traité moo tax ñu ñëwaat tey une deuxième fois ba gën leen a mën a leeral ci li nga xam ne mooy produit bi ak ni ñu koy utilisé ak soo ko utilisé yan njëriñ lay mën a indi ci li nga xam ne mooy sa sa semence wala lii di sa produit
<hesitation> dañuy njëkkee si sëñ bi li nga xam ne tey dañ koy tudd ne Dóor waar parce que bu ñu nee Dóor waar ana lan moo tax nit ñi ne Dóor waar <inhales> dama bëggoon ñu wax ñu rek si présentation bu ndaw rek <inhales> lan mooy kuréel gi ñu naan Dóor waar
voilà Dóor waar benn organisation la bu nekk <hesitation> Kër Saalum Diané boo xam ne mu ngi éli mu ngi regroupé ay organisations yu bëri organisations yi nag ñoo taxawal ñoo ñoo ñoo constitué pour taxawal lii ñuy wax Dóor waar kuréel googu ñu ngi ko taxawal en 2009 ma nekk ci boppu kuréel googu xam ne bépp baykat boo xam ne yaa ngi commune Kër Saalum Diané mën naa wax ne actuellement nii bokk nga si kuréel googu ñuy wax Dóor waar mu nekk kuréel goo xam ne mu ngi nekk fii commune bu ñu naan Saalum Diané <breath> mu ngi naan mun nañu wax daanaka bépp baykat boo xam ne rek yaa ngi si kuréel googu yaa ngi ci commune boobu rek yaa ngi si li nga xam ne mooy kuréel gu ñuy wax Dóor waar Dóor waar nekk nekk si kuréel goo xam ne nag wala <hesitation> association boo xam ne <inhales> wala mbootaay goo xam ne rek mu ngi jàppale baykat yi si lépp loo xam ne rek mooy seen mbay mi ndax mbay mi gën a sell gën a baax <inhales> te kat gën a naat <hesitation> damay dugg si li nga xam ne tey am na loo xam ne yéen a ngi koy jaay muy Apronstar Apronstar nekk produit boo xam ne dafee ñëw pour jàppale baykat yi <inhales> <hesitation> monsieur Ndao mën nga ñu wax tuuti Apronstar mooy lan waaw Apronstar benn produit chimique la produit chimique la boo xam ne boo amee sa semence moo xam gerte la mboq la dugub ñebe basi wala même ceeb balaa ngaa ji nga koy traité soo ko traité da nga ko doog ko ji doog a ji bu boobaa dina ko aar pendant un mois 40 jours un mois 35 30 jours 2 mois daal dana ko aar gàncax gi bi nekk si suuf gi ba nga xam ne dara du ko mën a yàq <crosstalk>
mu ne di mën nañ di def boo xas gànnaaw boo jëlee produit boobu ñu naan Apronstar def ko si li nga xam ne mooy <breath> <hesitation> sa li ngay bay moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam mboq la moo xam ñebe la moo xam ceeb la lépp loo xam ne yaa ngi koy bay rek mu ne boo boo jëlee li nga xam ne mooy produit Apronstar def ko si rek dina la jàppale si li nga xam ne mooy tool boobu ba lépp loo xam ne da nga ko doon yàq rek dootu ko mën a yàq

waaye nag naka la ñuy def pour am ko ndax lu ñuy jaay la

<noise> léegi pour ñu am Apronstar boobu <noise> produit bi ñun dañu koy jënd indi ko dafa am benn machine bi ñu koy traité maanaam jënd sachet bi rek du tax nga mën ko traité mais dafa am benn machine boo xam ne moom loolu mooy liggéeyam soo ko indee soo indee sa semence ñun dañuy jël machine boobu jël sachet bi boole ko ak un peu de l' eau mélangé après nag doog koo doog koo doog koo doog laa mën a traité teel sa semence maanaam soo yow soo booy ñëw en tant que producteur wala baykat da ngay indaale sa semence <crosstalk> boo ñëwee indi semence boobu ñun ñoo koy jël def ko si suñ machine jaxase ko ak produit ba nga xam ne boo ko jëlee ji ko moom dara du ko mënatee yàq moom noonu la ñu koy mélangé maanaam dafa am mélange machine boo xam ne moom il est spécialiste loolu mooy liggéeyam ci ci ci ci mooy mélangé li nga xam ne mooy ndox mi ak lii nga xam ne moom mooy mooy produit bi ba nga xam ne su ko defee ci semence bi moom boo ko xasee ba ji moom incha allah dara du ko yàq ba nga xm ne dana ko mën a aar ba ba muy ñoree dara du mën a yàq <hesitation> jiwu boobu
kon su ma la déggee monsieur Ndao <breath> man mii tey bu ma ko bëggoon tey mënuma ñëw rek ne la jaay ma nga jaay ma ma dem yóbbu def suma tool kon damay ñëw indi sama produit maanaam sama sama sama jiwu moo xam jiwu ba moo xa mboq la moo xam ceeb la moo xam la nga xam ne daal moom laa bëgg a ji moom laa lay indil te bu ma la ko indee da ngay jël produit boobu boole ko def am si benn machine boo ko dugal machine boobu nag moo koy jaaxase <breath> ba nga xam ne boo ko jiyee du am jafe-jafe pour nit ñi xamee ko noonu monsieur Ndao ndax noonu la demee wala damay ñëw rek nga jaay ma ma yo man mën naa ñëw rek jënd yóbbul sama bopp defal sama bopp wala damay wala machine dafa am machine bu koy def
<hesitation> <hesitation> dafa am machine boo xam ne moom rek moo koy traité mais su fekkee ne aussi da nga ñëw indaalewoo sa semence da nga bëgg bu ñu traité ba pare boobu itam am na parce que boo ñëwee ne par exemple damaa soxla 4 kilos <hesitation> ma mil wala wala wala maïs wala boo xam ne traité nañu ko ba pare mun nañ la ko jaay bu fekkee nag ne yow da nga indi sa semence su boobaa moom mënuñu def lu dul traité teel la ndax machine boobu xëy na dinay bougé di dem ci ay villages ak yooyu mais ren jii su ma yeboo ma ne presque bougé wul li ko def mooy presque ñëpp dañoo comprendre ndax année première année bi la énu doon bougé di dem boobu nit ñi xamaguñ ko mais actuellemenet nii mun nañoo wax ni ren o ren génnuñ fenn Saalum Diané rek ngay ñëw indi sa semence ñu taité teel la wala nga ñëw soxla semence ñu jaay la buñ traité ba pare
mu ne ren o ren génnaguñu ndax kat nit ñi commencé nañ koo comprendre commencé nañ ko xam waaw looloo waral nañu gën a ñëw si rajo bi pour gën a yaataal %hu askan wi gën a dégg ndax léegi-léeg dégguma dafay bëri te ñu taamu si nag bés bi nga xam ne bésu àllarba la muy bésu luuma ndaje fi di fi am <inhales> mu nekk bés boo xam ne nag demlanteeg dikklante la journée d' échange la <inhales> maanaam weccoo la <inhales> mu ne nag nñu ñëw sokone tamit ñëw si rajo Sokone weccoog askan wi nga xm ne ñu ngi si luuma bi te taal seen i rajo di déglu li nga xam ne mooy SK FM <breath> moo waral nag ñoom Ndao di kuréel gi Dóor waar lëkkaloo si ak liñu naan Jokalante ñëw si SK FM nag pour waxtaan ak askan wi mu ne nag monsieur Ndao est ce que mën nañu xam ban prix la parce que aussi tey booy dem nga xam lan ngay gànnaayoo
<hesitation> voilà léegi bu fekkee da nga ñëw andiwoo sa semence ndax bëgg semence bu ñu traité ba pare mën nañ la jaay sachet bu ñu traité à 4 kilos à 2500 <breath> su fekkee nag da nga indi sa semence moom boo ko xoolee sachet bi nga xam ne moom sachet 10 grammes boobu boobu 4 kilos lay lay traité ki moo xam mboq la wala dugub la wala gerte la wala ceeb la ak lu mu si mën a doon moom sachet boobu di di sachet 10 grammes boobu moom 4 kilos lay lay kii moo tax bu fekkee da nga indi sa dugub xam nga pour nga ji ay hectares dugub il te faut au moins 4 kilos boo indee sa du kilo boo indee sa dugub ' kilos <inhales> bu énu la ko traité bu boobaa yaa ngi koy fay yaa ngi fay 1300 su fekkee aussi gerte la itam même chose la maanaam boo ko bëggoon a leeral daal da naan 4 kilos yoo traité rek 1300 la
bu fekkee yow yaa ko indi maanaam yaa indi sa jiwu
voilà 4 kilos bu nekk rek 1300
1300 la bu fekkee yaa indi sa jiwu
voilà
waaye bu fekkee nag da nga ñëw sa ñoom amuloo jiwu ñu jaay la jiwu boo xam ne dañu ko traité ba pare 4 kilos yu ne 2500 lañ koy wecceekoo maanaam 10 grammes si produit ba
si sa waaw
voilà mu nekk mbir moo xam dañu bëgg mu leer parce que askan wi léegile dañuy woote di laajte <hesitation> bëgg mu gën a bëgg a gën a xam
waaw
yaakaar naa ne nag <hesitation> gën a yaatal gën a xamle rek monsieur Ndao yaakaar na ne mais nag <hesitation> li nga wax dama bëgg nga bamtuwaat si nga xam ne prix yi <inhales> <hesitation> ba pare ma ñëw si li nga xam ne mooy ngëneel yi <inhales> prix yi ba nga wax nga delluwaat si prix yi wax ñu tamit lan mooy ngëneel yi <inhales> def loolu ak ki nga xam ne def na ko si tool ak ki ko deful si toolam
<hesitation> <hesitation> <breath> c' à dire ki nga xam ne def na ko si toolam dama ne bi ñu koy démarré dañu ko defoon ay tool test ni ñu ko doon testé mooy dañu lay jox benn hectare ñu xaaj ko à 2 ñu jox la bii nii semence engrais urée ak li nga xam ne moom moo ci jëm bii aussi ñu joxaat la la même chose mais nag bii dañu koy triaté bii du ñu ko traité suñu ko defee nag suñu leen jiwandoo même jour defandoor engrais même jour bayandoor ko <inhales> su boobaa nag bu ñu demee ba si kanam nag ñu ñëw comparé mais ci test yooyu rek si la nit ñi xamee ne traité bi am na njëriñ lool nee naa la soo ko xasee ba def si sa semensi sa gàncax <inhales> dara mënuko yàq benn dara du ko lekk ba mu màgg xam nga loolu lu baax la parce que période bii ñu toll nii dafa bëri ay attaques yoo xam ne ci suuf lañu nekk surtout max <inhales> mun nga ji tey sa mboq quelque temps après nga toog di xaar mu sax max ñëw song ko mu da mu wow mun na ko bàyyi sax ba mu génn ba nga yaakaar ne am nga mboq max yi ñëw ronu ko mu see mu jaar foofu seey <inhales> léegi nag <hesitation> produit boobu boo ko xasee ba def si sa kii mën nañu wax ne du max du benn attaque boo xam ne mën day jógee si suuf boo xam ne dina lor sa gàncax googu te en plus <inhales> daf koy daf koy daf koy genre ru genre ru engrais la koy la koy def parce que da ngay gis ne day gaaw a màgg su su su saxee rek ba mu def ay une semaine rek boo ñëwee rapidement mun ngaa xam gàncax gi nga xam ne moo amoon traitement bi ak bi nga xam ne amagul traitement balaa ngaa àgg sa def sa engrais sax <inhales> boo ñëwee si tool bi rek di nga mën a gis ni bii moom moo am traitement bi parce que dimbale na gàncax gi ba mu génn dimbale na ko aussi ba mu am doole am forme donc loolu ñaar yooyu yëpp njëriñ la si li nga xam ne dana ko aar mais aussi dana ko jàppale ci développement bi pour mu gaaw
mun nga bamtuwaat fan lañ ko fu ñuy dem pour am ko ak fan lañu koy mën a amee
waaw moom actuellement nii mun naa wax ne Saalum Diané ngeen ko mën a amee suñ ci réseau ba boo ñëwee réseau Dóor waar mën comme ni nga ko waxee man président Alioune Ndao soo fa ñëwee di nga ko am Saalum Diané actuellement yaakaar naa ni ñu bëri ñi ngi ñu ngi xam nañ xam nañ zone bi xam nañ lieu bi xam nañ fi ñu koy def fi nga xam ne fii la ñu koy traité donc ku fa ñëw rek boo indee sa semence ñu traité teel la boo ñëwee aussi ni ah man nag de indiwuma semence waaye dama bëgg bu ñu traité ba pare bu boobaa itam ñu jaay la bi nga xam ne <noise> moom la ñu traité ba pare <noise>
boo bëggee bu ñu traité ba pare boo fa yegsee di nga ko am <inhales> bu dee tamit da nga indi sa semence <inhales> bëgg ñu traité teel la ko ba léegi tamit kasaalika boo ñëwee ñu traité teel la ko waaye nag prix yi du benn bu fekkee ne da nga indi sa produit <inhales> bëgg énu traité teel la ko yow 1300 ngay fay bu dee nag koo xam ne nag indiwoo produit <inhales> mel ni man bëgg produit dem foofu produit bu ñu triaté foofu nag 2500 ngay joxe mbokk yi yaakaar naa leer na 10 grammes yu ne 4 kilos la 10 grammes yu ne 10 grammes de produit yu ne 4 kilos <hesitation> semence lay doon
moom lay doon
waaw 10 grammes de produit moo xam ban produit bu mu semence bu mu mënti doon <inhales> bépp semence bu mu mënti doon rek 4 kilos yi 10 grammes moo koy moo koy moom la ñu koy jaxasee moom la ñu koy moo koy traité <sniffs> mu méngoo ak benn hectare mu méngoo ak benn hactare <inhales> askan mi ma yaakaar ñu déggee ko noonu mu gën a leer <breath> <hesitation> bu ñu jógee si loolu ñu ne lan moo tax tey ngeen koy boole ngeenay jël produit bi di ko booleeg def si machine ak boole koog mbir moomu <hesitation> li nga xam ne mooy mooy produit boobu Apronstar di ko boole ak ji ak jiwu ba moo xam gerte la wala dugub ba di ko def si machine te defeewuleen ko ak loxo wala defeewuleen ko neneen ngeen koy defee ak machine
xam nga lu tax ñu koy def ak machine parce que produit bi moom ci bi mu nekkee si sachet poudre la mais bu ñëwee balaa nga koo traité si gerte gi dafa am un peu dafa am <hesitation> ndox mu ñu koy mélangé <noise> mu ngi toll ci <hesitation> 20 20 20 20 20 mètre cube d' eau yoo xam ne moom la ñu koy mélangé su ñu ko ku ko mélangé ba pare nag day nekk liquide <noise> xam nga lu nekk liquide <noise> mënoo jël sa loxo di ko jaxase <noise> léegi nag su boobaa dafa am benn machine boo xam ne day tourné <noise> am koo xam ne moo nekk si ginnaaw di ko manuel <noise> am koo xam ne moo taxaw si kanam di ko di ko di sotti <noise> su ko defee nag suy sooy sotti moom mi moom mi moom miy tourné machine bi di tourné su boobaa mun nañu wax ni bépp pepp boo xam ne bokk na ci loolu rek da nga am ci produit li nga war a am <noise> boo ko defee dina homogène ba nga xam ne <noise> mun nañu ne <noise> bépp pepp boo xam ne mu ngi ci hec mu ngi ci mu ngi ci 4 kilos boobu rek di nga jot li nga war a jot ci ci produit moo tax ñu du utilisé machine boobu au lieu ñuy utilisé loxo ndax bu doon loxo mun nga mélangé <noise> <hesitation> mu am mu am ay effet yoo xam ne mun na ko def sa loxo <inhales> mais mun na bañ a bañ a mé mélange bi mun na bañ a homogène ba nga xam ne <noise> xëy na soo ko jiyee dina am yoo xam ne dinañ am produit am yoo xam ne du ñu am produit mais machine bi moom soo ko xasee ba dugal moom ba de ba mélangé ko mun nañu ne lépp <noise> 100 pour 100 yépp mun nañ ne danañ jot ci produit bi li nga xam ne moom la ñu si warron jot <noise>